Bano ba bandu bekhale balolelele balala bekhale babandi bemile, umukhasi wasutile umwana umusaani wamurandabarile mubikele umwana ukundi wekhale asi walolelele ino alikhubonekhela musilima asi.

Litoore, nabo litoore lili lye lyabonekhele lye kamaru lyabonekhelekho tsikhotsilya ne kamaru kali khungakyi tsizekhele tsya bonekhele asi ni umundu ali khundulo waninile we yambile khu sisaala andulo e litoore nilyo lisili khukwisa ta lisili lilyanakhe.

Basani bekhale khuburebe bukisu bwesi babuwa ni bisala bwabotokhelela babotokhelesa ni bisaala bekhale hango habwe khulwanyi balala umuzeyi nukundi umusani umuzeeyi alambisile bikele khulwanyi umusani wekhale walolele umuzeeyi.